Labo ngabantwana abanatha itiye. Banatha ngamankomitsho abomvu laluhlaza layibhulu. Abantwana abahlezi ecansini.

Laba ngabantwana abesikolo abalungiselela ukuthi bedle esikolo ,ukuba beye kubreak, badla ibreak

labo babizwa kuthwa kuthwa ngoplumber ngesilungu esindebeleni basincedisa ukulungisa ama pipe ethu ma evuza amanzi bayasilungisela ma ungaba le problem e toilet endlini encane kungaba le problem baysilungisela yibo laba abantu

Labo ngabantwana beskolo. Abakumhlangano weskolo. Abagqoke amauniform, ayiblue, aweskolo.

Abantu basemkhankasweni lapho bafundiswa ukuthi baziphathe njani ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane.

Lapho yindawo okufunda khona abantwana besikolo abazuza khona imfundo lezitulo lapho abhahlala khona lebhodi abhalelwa khona imisebenzi yesikolo .

Leyi yindawo okufunda khona abantu abasezingeni eliphezulu njengokuthi uyahamba uyefundela ukuba ngudokotela kumbe ufundele ukuba ngumakanika yiyo indawo ofundela khona abantu abasezingeni eliphezulu.

Labo ngabantu abaphekayo, abapheka ukudla okudliwa ngumphakathi wonke njalo uyabuya uzothenga ngemali yakho bayakuphekela ukudla udle usuthe buya lemali yakho uthenge nxa usidla khonapho.

Labo ngabantu abakhuthaza ukuthi abantu begqoke izinto ezivikela umzimba ukuthi begqoke amamaski begeze izandla ukuthi bengangenwa ngamaflue

Laba abantu abenza lokhu babizwa kuthiwa ngukhaphenta. NgesiNdebele ngabantu ababazayo. Ababaza izitulo. Akubazele noma yini. Yinduku. noma yini. Uyakubazela.

Lapha abafundela ezingeni eliphezulu yikho lapho ababala khona ukuthi azwisise. Yindawo yokubalela ezifundweni zaphezulu.